Vana vadodori vane makore ari pashi pema mashanu vakuendawo kuzvikora kwavo kwavanofunda. Vanofundiswe kuite zvirandera zvechiyungu kuemba nekuitawo mitambo yakasiyana.

Kubva pamakore mashanu zveidzikira ane zvikora zvavo zvavoendawo kofunda. Iyoyo vanofundawo kutamba nevamweni kureketa kwemene kubvunzwa mibvunzo veipingura.

Vana vane makore ari pashi pemashanu vanoendawo kuzvikora kwavo kwavanotofunda. Iyoyo vanofunde kuite zvilandera, kuimba ,mitambo, nekubhuya mazina avo.

Naane makore mashanu anosisira kuenda kuzvikora zvavo kwavanofunda kuita zvilambera zvechiyungu kuimba kutamba nekubhuya mazina avo.

Zvikora zvinofunde mifundo yepashi vana vanofundiswawo ngenjira dzakasiyana vanofundawo kuite zvibalo chiyungu nezvimwewo zvemutambo zvavanoita.

Mazuwanaa wana wanofunda muzvifundo zvepashi waakudundiswe zvifundo zvakasiyana zvimweni zvinechekuita nehutano hwawo uyewo nekukura kwawo.

Zvikora zvinofunda vana mifundo yepashi vana vanofundiswewo kuita mishando yenyara yakadai ngekurima , kufuye huku, nekuvaka uyezve nekuveza zveshe .. nekusona

Zvikora zvinofundisa vana fundo yepashi hazvifundisi chiyungu chega. Zvinofundisawo vana kuti vaite mitambo yakasiyana-siyana iyo inoite kuti miviri yavo igare yakagwinya.

Kuzvikora zvinopa vanefundo yepashi vana vanofundiswe zvifundo zvakasiyana vanofundawo kuite zvemitambo zvinogwinyise mwiiri yavo vanofundawo kuite zvibaro nechiyungu.

Vana vanofunde kuzvikora zvepashi vanofunde mifundo yakasiyana imweni inenge iri yechiyungu, dzimweni dzinenge dziri mumitera. Mumetera mwoumwomwo vanofunde kubhuye nguwa.

Ana emuzvikora zvepashi vakufundire mumhatso dzakanaka. Mhatso dzakona dzakuvandudzwa kuti dzifanane nedzimweni mhatso dziri kunyika dzakabudirira.

Vana vanofunde fundo yepashi vanofundawo mifundo yakasiyana vanofundewo chiyungu nezvibaro nekuerenga, vanoitewo mitambo yakasiyana varikuchikora.

Zvikora zvinofunda ana fundo yepakati vanofundiswawo chiyungu , vanofundiswawo imweni mifundo yavanoita vari vega vainingire zvavanenge vainingire vaizoona zvavanenge vatsvaka.

Ana adoko anofunde pazvikora zvepashi, vanofundewo mifundo yakasiyana yakadai ngezvibhalo, kuziye kubhuya nguwa, kunyora, kuerenga nekuite mitambo.

Vana vanofunde pazvikora zvepashi, vanofunde mifundo yakawanda. Vanofundawo zvibaro, chiyungu nezvimweni zvakasiyana-siyana , neimweni mifundo yamazuwa ano.

Nguva yeshe anosisire kuti afunde zvifundo zvepashi, ana anenge akundikana kubhadhare mare yechikora, vakudetserwa ngemabandhla akadziemera akasiyana.

Vana vari kuzvikora zvepashi vanofunda zvakasiyana, vanofundewo kuita ngezve mutambo yakadai ngeku khaba bhora, kurumba, kuimba nezvimweniwo vanofundawo kuite chiyungu nezvimweni.

Zvikora zvinofunda vana vadodori vefundo yapashi vanofunda zvifundo zvakasiyana zvakaita sechiungu kuwerenga kuemba nekuitawo mitambo yakasiyana.

Antu eshe adoko anofunda pazvikora zvepashi vanosisire kupuwa chikafu chinopisha kamwe pazuva zvinovadetsere kuti vave nehutano hwavo hwakanaka mukukura kwavo.

Vana vanofunde pazvikora zvepashi vanofundiswevo mifundo yakawanda. Nekuitavo amweni mishando yenyara yakaite sekuvaka variyo iyoyo kuzvikora vanofundiswa utsanana.

Zvikora zvinopa fundo yapashi zvinodzidzise vana kuite mishando yenyara yakadai ngekusona kuveza kufuyawo zvifuyo nekurima zvinozovabetsera mundaramo.

Vana vane makore mashanu zvichidzika vakuendawo kuzvikora zvavo zvavanotofunda vari vega , vanofundiswawo kuita zvilandera zvechiyungu kubhuya mazina avo kutamba nevamweni.

Zvikora zvinopa fundo yepashivana vane makore ari pashi pemashanu vanofundire wo vari kwegavo vati sasamuke vanenge veyifundire mumbatso dzavo vegawo.

Zvikora zvinopa vana fundo yepakati neyepadera dera zvava kufunda nenjira yamazuva ano aya yokuti mwana wega wega unofunda akaningire pamuchini wake eidetserwa ngemufundisi.

Zvikora zvine fundo yepadera -dera neyepakati zvaakufundisawo vana kunasira muchini yekufunda padera pemuchini neimweniwo mishando yenyara.

Ndombi nemajaha vanofunde pazvikora zvepadera-dera, vaakufundawo zvimweni zvifundo, veishandise muchini, vakaningire muchini veifunda, padera pezvifundo izvozvo.

Mazuva anaya majaha ne ndombi vano funde kuzvikora zve pakati nepa dera vakufunda zvakabaiti hwe zvemene kubudikidze ngeku shandise imweni michini inoshandiswe paku funda veitsvake zvavanenge veida kufunda ndivo.

Majaya nendombi vanofunda zvikora zvepakati nezvepadera vakushandisa Wonkuite zvifundo veishandise imweni midziyo inoshande ngemagetsi nekuningira zvimweni.

Zvikora zvepakati nezvepadere-dera zvinofundise majaha nendombi mishando yakasiyana. Vari iyoyo kuzvikora vanofundiswe kuite mishando yenyara kunasire motikari, kubika, kuruka nekupfuya zvipfuyo,

Zvikora zvepakati nezvepadera antu akona akufundiswa mishando yepadera akomana nevasikana anofundiswawo zvakaita sekusona kubika kurima nekuvaka.

Mazuva ana kufunda kwe ndombi ne majaha kwasiyana neku funda kwe kudhaya zvikora zvepakati nepadera vaku fundiswe kunasire muchini kunasire motikari kubika kurima neku pfuye zvipfuyo.

Zvikora zvinofunde vana fundo yepakati maane zvimweniwo zvifundo zvavanoita veishandise mishini, veiongorora zvavano ongorora, veishandise zvee mishini veizobuda nezvavanenge veifunda ndizvo.

Mazuwanaya kufunda kwakuite majaha nendombi kwasiyana nekufunda kwekudhaya mazuwa anaya vakufunde zvifundo zvinoite kuti azoone kuzoite mushando yenyara zvakaite sekuzonasire simbi.

Majaha anofunda muzvikora zvepakati nepaderadera akufundiswawo imweni mifundo ine chekuita nemishando yenyara yakaite sekunasire motikari, kupishire motikari nekuitewo zvimweniwo zvakaite sekurima.

Zvikora zvinopa fundo yepakati neyepadera-dera zvaakufundise majaha nendombi kuti vaite kufunda zvifundo zvine chekuita nendaramo, zvakadai nekuningire muchini, kupishire muchini nezvei.....

Vafundi vepazvikoro yezvepakati nepadera vakufundiswewo kuite mishando yenyara yakadayi ngekuruke kusoro, kubika, kurima nekungwarire zvifuyo zvinozovadetsera vapedza chikora.

Ndombi nemajaha zvinofunda mifundo yepakati nepadera vakufundira imweni mifundo ine chekuita nemishando yenyara yakaita sekusoma kuveza nekurima.

Vana vanofunde pazvikora zvepakati vakufundiswe kuitawo zvimweni zvisiri zvibalo nechiyungu. Vakufundishawo kuite mishando yenyara yavanozoita vapedza chikora.

Zvikora zvinopa fundo yepashi azvichafundisi fundo yemabhuku yega zvakufundiswawo kuita mishando yenyara Inova inozovadetsera vapedza chikora ava chatsvaki mishando voita mishando yavo vega.

Kune zvifundo nezvifundo zvakasiyana zvinofundiswe vana vanofunda fundo yepashi. Vanofundawo chiyungu nezvimweniwo zvifundo zvakaite sekurima, kubika nekusona.

Zvikora zvinofundise vana fundo yepakati zvinofundisa vana fundo yakasiyana. Vanofundavo mifundo yekuita mishando yenyara inozovabetsera mundaramo yavo vapedze kufunda.

Zvikoro zvinofundise vana fundo yepakati zvinobetsere vana kuita mitambo yakasiyana-siyana idodetsere kuti vagare vakagwinya mwiri yavo, vasabatwa ngezvirwere zvakasiyana -siyana.

Zvikora zvinofundisa ndombi nemajaha fundo zvine mbatso dzinofundirwa zvifundo zvakasiyana siyana dzavanoti vakuda kufunda chifundo ichocho voenda iyoyo.

Zvikora zvepakati zvinopa vana fundo yakasiyana majaha ne ntombi vanofunda pamwenipo yeimweni mfundo yavanofundiswa ngeyekuite nfundo yenyara yona inozovadetsera muntaramo dzavo.

Ntombi nemajaya dzinofunda mifundo zvepakati vanofunda kuziva hunhu wavo padera penyika yavo vanofundiswa zve kuemba vari kona iyoyo

Ana naofunda kuzvikora zvepakati vanofunda zvifundo zvakawanda zvakasanganise chibalo ,zviyungu nezvimweniwo ,vanofundiswewo kuyemba vari iyoyo veiita makwikwi ekuemba.

Zvikora zvinopa fundo yepakati yemajaha nendombi vaakufundiswawo zvifundo zvekuchovha movha . Variyo iyoyo vanozotobve vaanemaphepha awo ekupasa kuchovha movha.

Zvikoro zveoa dera dera zvinofundise vana ngenjira yakasiyana vana vanofundawo imweni mifundo yekuti vazoite mishando yenyara vechinge vapedza chikora avachanetseki ngokutsvake mabasa.

Ndombi nemajaha dzinofunde kuzvikoro zvepakati vanofundawo zvifundo zvavo ngenjira dzakasiyana. Vanofundiswe huntu hwakanaka ngevanenge veiita ngezvazvo.

Zvikora zvepadera dera vana vanofunde fundo yakasiyana. Kune dzimweni mbatso dzavanoende veindofunde padera mitombo yakasiyana siyana nekuite zvifundo zvimweni

Zvikora zvinofunda vana fundo yepakati, dzine mhatso dzinoende vana veindo erenge mabhuku nekutsvakawo zvimweni zvavangade kufunda ndizvo vari vega panguwa yavo.

Zvikora zvinofundise zvifundo zvepakati zvinofundise vana fundo yakasiyana. Vanofundiswewo imweni mifundo ine chekuita nemishando yenyara, inozovadetsera vapedza chikora.

Zvikora zvinopa vana fundo yepadera-dera dzinofundisa vana ngenjira dzakasiyana. Imweni njira ndeyekudaidza vanamazvikokota avo vanofundise pamusoro pazvo.

Majaha nendombi vanofunda pazvikora zvepakati vanofundiswe zvifundo zvakandosiyana zvakaite sekuite chiyungu, mitambo inoitwawo neimwewo mifundo ine chekuita nemishando yenyara.

Mazuwa ana kufunda akuchanesi ndombi nemajaya vanofunda mifundo yepakati vakufunde veishandisewo muchini yemazuwa anaa vakaningira veitsvaka zvavanenge veida.

Zvikora zvinoite fundo yapakati vanofundise vana zvifundo zvakasiyana siyana zvimweni zvifundo vanoite veishandise michini yakasiyana siyana pakufunda.

Ndahame ndombi vanofunda kuzvikora zvinopa fundo yepadera dera vakufunde zvakanaka umwe ngaumwe mwana anetembura rake nechituru chekugara pavanenge veifunda .

Zvikora zvepakati vana vakufunde mifundo yakasiyana imweni mifundo vanenge veifunda padera pezvemutombo vari mumbatso dzakona dzinofundirwa zvifundo izvozvo zveshe majaha nentombi vakufunde pamwepo.

Ndombi nemajaya vanofunga pazvikora zvepakati vanofundiswa mifundo yakasiyana neimweniwo inechekuita nemifundo yenyara zvinova zvinozovadetsera mundaramo vapedza chikora.

Zvikora zvinopa fundo yepadera dera zvirikuvandudzwa ngenjira dzakasiyana zvirikuvakwa kuti zvienderanewo nezvimweni zvikora zviri kunyika dzakabudirira uye nekutenge michini yekufunda ndiyo.

Zvikora zvepakati zvinofundisa vana mifundo yakasiyana. Imweni inozoita kuti vazozviitira mushando wavo. Yakadai ngekuveza, kusona, kuvaka, kurima nekunasire motikari.

Ndombi nemajaya dzinofunde muzvikora zvepakati vakufundiswa mumphatso dzakasiyana dzavanoende veindoite zvifundo zvavo zvinenge zvakasiyana zvakadai ngekusona kubika nekuveza.

Zvikora zvepakati majaha nendombi vanofunde mifundo yakasiyana inosanganisira zvibalo, chiyungu nekuite mifundo inechekuita nemishando yenyara yakadai ngeku.

Zvikoro zvepafundo yepadera-dera zvakushandisavo michini yamazuva anaya, yekuti majaha nendombi vafunde veishandise michini iyoyo.

Zvikora zvepadera zvinofundisa majaha mifundo yakasiyana. Imweni mifundo yavanoita ndeyekuzoita mifundo yenyara yakafanana nekuaka, kurima, kubika, kuveza nekusona.

Zvikora zvepadera-dera zvakuwandudzwa kuitire kuti ana aone kufunda ngemutovo vepadera. Ana vakuende mumhatso dzavanofundire dzakasiyana imwe ngaimwe mhatso ine zvinofundiswemwo.

Mazuva anaya kwakudakadza ,majaha nendombi vanofune pazvikora zvepadera dera varikushandise michini mukufunda kwavo zvinoita kuti kufunda kudakadze maningi.

Zvikora zvinopa ndombi fundo yepadera-dera, zvakufundisavo ndombi nemajaha. Mifundo inechekuita nemushando yenyara yavanozoita vapedza chikora.

Zvikora zvinofunda majaha nentombi zvepaderadera kwane mbatso dzekugezera dzakasiyana, nezvimbudziwo zvechiyungu zvemajaha nemantombi zvinoshandiswa zvakasiyana.

Zvikora zvinopa ntombi nemajaha fundo yepadera dera kunempatso dzevanoitira zvifundo zvakasiyana. Nguwa yekufunda izvozvo vanobva vaende kumpatso dzona dzevanenge veyiitira

Zvikora zvinopa majaha nendombi fundo yepadera zvakuvandudzwa kuti zvienderanewo nezvikora zviro munyika dzakabudirira nekuisewo michini dzinodiwe pakufunda nekuwedzerawo mbatso dzekuti vanofunda vafundiremo.

Kora zvinopa majaha fundo yepadera dera zvinovapewo imweni mufundo yekufundire kuite mabasa enyara anowa anozowadetsera mundaramo yawo wapedze chikora.

Zvikora zvepadera-dera zvavandudzwa zveivakwa zvakanaka kuti zvienderane nezvimweni zvikora dzekune dzimweni nyika dzakabudirira kudhaya.

Ntombi ne majaya anofunda kuzvikora zvepadera dera vanofunda zvifundo zvakasiyana zvimweni iri mishando yenyara yekuti vazoita vapedze chikora.

Ntombi nemajaha zvinofunde kuzvikora zvepaderadera vanofunde zvifundo zvakasiyana zvimweni zvinozovadetsera kuite mishando yenyara pavanenge vapedza kufunda kuchikora kwakhona.

Zvikora zvinopa vana fundo yepadera-dera zvavandudzwa. Majaha nendombi, vaakufunda vakagara, pazvituru zvakanaka, uye vaakufundawo veishandise michini yemazuwaano.

Zvikora zvinopa fundo yepaderadera zvinofundisewo vana kuite mishando yenyara majaha nendombi vanobveyo vaakukone kuitewo mishando yakasiyanasiyana.